mela ogiyaara woxxiyaa kaamiyaayo sinttara baggan kaqqeti uttida curqqay guyye ayssi simmide? ha kaamiyayo bolla baggara jarkkaniya wottogan haatay de'i? sa'ay aqassi shuchcha ogiyaan ayssi kummi uttide?

Bitanee gixxido suuriyaa de'iyaa karettabay aybee? a suuriyaa bollaan ziippiyaappe garssara boottaa sunttay boottaa sunttay ayba getteetti? goddaan kaqqettida muqqaadappe garssaara de'iyaa iqay aybee?

Nuun deriya doona giyaa maccassiya biradhdhiya saluwaa malaltay. a oroomo yaagada qonccissiya malata yaagada oyqqidi xifaatee ayssi ubba asayyo gelenne? I qorriyaa de'iyaa shashshiyaappe ya baggara meray iyyo arssa gididoy gaasoy aybbe?

issi wodalla attuma na'ay danguza ba qooriyan wotiis, ayfiyani ayfiya awaappe teqqiya miishaa wotidi ba sintaani gifaatan ufayttitte giya xuufiya wotti uttiis.

Huuphiyaa phuphpura uttida issi macca an'iyaa duge zin''ada de'awus. ba huuphiyankka ciishsha wottada, hayttan migidduwaa wottada bana puulaya wottaasu.

dumma dumma mashaanne kaltaa shiishidi bayzziya asay ayba go"aa immi? heezzu asati eqqidaageetuppe giduwan eqqidaage ayssi qaamidee?

ha beettiyaa keettay aybippe merettidee? a bollan de"iyaa bootta maalatay aybisi maaddii? ha naati shuchcha ogiyaan eqqaageti awuppe yiidoona?

Cora asay issippe shiiqidi masqqalaa gazziya kaa'iiddi de'ees. Ha asay gazziyan maayiyo maayoy qassi Wolayttan keehi bonchchettida dangguzaa. I bayzettiyo sohoy awaanee? A bollaani de'iya karetta malaatay aybaa qonccissii?

Issi bitanee yelanaaniya miizziyo wodoruwani oyqqidi biiddi de'ees, kacee haa simmido miizziya adussa bitaniya sinttan hemettawusu, goynaa xoqqu ootta wottaasi, I uluwani mashshay pooshshido sohoy de'ees

Wolaytta dichchaa Ammuwaa yaaggiya xuufe maata mala ciishshaa bollan kaqqetti uttiis. Garssa baggara wolaytta keettay jaggiray aan dooddetti uttiis.

Oydee wuygiya kumi uttiis. Appe ya baggaara poo"iya muqaaddayi eqqiis. He muqaaddaa garssaani wuygee shuchchaappe oosettidaagee gita lo"ees.

Sa'appe worqqaa bookkiya attuma naati ziiriyan eqqidosona. Etikka qassi xommpiya giigissiyageeta bantta huuphiyan adil''e ciishsha malatiya koppiyiya wottidi sa'appe akaafan denttiiddi de'oosona.

Sa'aa bollan de'iya eeshoy maayuwappe sintta baggi aadhdhi maayuwa ayissi qassi maayuwa sikkiyo keettaappe garssa baggaara de'iya mayuwa kaqqiyo iqan dumma dumma mayota kaqqido gaasoy iraappe ashshanaasseeyee waayyoo giidi? Soo geliyosan eqqida na'ay ayissi azzani?

Issi luxissiyaari de'iyaara sinttan bootta maxaafa giddon de'iyaa ordde shashshe awan merettide? Luxiyo keetta dumma dumma maxaafati de'iyo gishshaw I beettiyo sohoy awa getetti?

Daro asayi xoossaa ammananaassi shiiqees. Etikka bootta maayuwa maayidi bantta kushiya baqqiiddi ziiriyan uttidosona. Issi bitanee masqqaliya tookkidi sinttan hemettiiddi de"es.

cora silipiipida maatai wogga mittaappe garssaara eqqiis. he mittaappe ushachcha baggaara deelle haattai zin77iis. appe haddirssa baggaara qassi deree xoqqu yaagiis.

sooddo zuuriyaa woradaa timirtte xifate keettaa mocona geetettiya bitanay ay ba qofaa qonccissiiddi de'ii ha bitaniyaayyo i maayido shuraabee karetta gidikkonne garssa baggaara ayssi kallo de'ii qassi wolaytta wogaanne zannaqaa qonccissiya malaatay awudeesappe doommide

shuchchaa ogee sitti giidaagaa sintaani toosa toopphiyaa giddon de7iya wolaita sodo yumbbursttiya malaatai masqqaliyaappe merettidi de7ees cora tamaareti geliyo suara geliiddi de7oosona

naa77o burccukwan kumi uttidaagee aibee ? ayyo maadoi aude doomettide sintta baggaara eqqida bitaniyaa kushiyan de7iya hinggettai ai maaddi?

dalqqi dalqqiya santtay mookkidi maxuwaa bessi uttiis. a giddon biittai lil77i uttidaagaa giddon ayfetti de7oosona. santtaappe ya baggaara naa77u mittay sitti giidi eqqi uttiis.

bobboxaama bitaniyaa qooriyan qashetti uttida curqqaa bollan aappun qalameti de7iyoona? a sinttaan telebizhiniyaa oduwaa gutaaraappe aattiya maccaasiyaa maido qamisee aibaa milatii?

Ha na'aa gediyan de'iya caammay meray ay malatii? Qassi a kushiyaa qeshiyan bicca shuraabee beettees. Assi garssa baggay inttiyo qonccidi beettii?

Oyddu gitafuulanchcha maccanaati isshippe eqqidosona. sinttaara de'iyaara xeessaa xaaxada guyyeegee ta gentto uttaasu etikka wolaytta wogaa qonccishshiya dangguza maayi uttidosona.

bantta bollaa payatetta naaganawu shiiqida maccanaati issippe ziriyan eqqidi kushiyaa xoqqu oottidi ispporttiyaa oottoosona sintta baggaara de7iya na7ai kushiyaa denttidi guyyeera de7iyaaryyo salanttaa immiiddi des.

xoossaa woosa keettaa geliyoosan penggen kaqetti uttida masqqalee aibisi geellattide a kaqqiiddi de'iya asay bantta kushiyan oyqqido sho'iyo miishshay sunttay ayba geetettii?

Ichchashu bobboxaama attuma naati biittaa bookkiiddi de'oosona. kawotettaa seeraabaa polissanaayyo shiiqidi oottiyaageeti ziriyan eqqidi pudee xoqqu giidi eqqida na'aappe ha baggaa radiyaageeti bookkoosona.

ichchashantta kilaasiyaa tamaariyo maxaafa yaagiya xifatee wolaittattuwan xaafetti uttiissi. appe garssaara kaasechcho hafitaama cayaasa yaagiya xifatee de7ees .garssa baggaara qassi addisaaba yaagiya xifateekka de7ees

maatay mokkidaagaa giddooppe issi shuchchaa tenttibookkona qassi oydiyan uttidi xishkkiya bitaniyaa qaattidi soo efi bookkona. a sinttappe ya baggaara issippe uttida asay uyyo tukkiyan sinee ayssi beettenne?

wolaittan de'iya xarahphetamabara dichcha ogiyaa yaagiya xifatee maata mala merai de'iyoobaa bolli irzzuwan inccuretti uttiis appe bolla baggaara issi bitanee kattaa zeriiddi de'ees.

taani wolaytta siiqaisi ishatomu kawoto biittaa giya xifatiyaa kaqqidaageeti oonee oonee appe ya baggaara kaamiya ogiyaa medhdhida asatishin sa'an asay biyo ogiyaa shuchchaappe medhdhidi amatan essido mittatu qoiday woyse?

maata mala merai de7iyoobaa bollan koiro kifiliyaa luxiyo maxaafaa wolaittattuwaa yaagiya xifatee de7ees. ushachcha baggaara toopphiyaabaa qonccissiyaa malaatai de7ees. haddirssa baggaara qassi tohossa toopphiyaa dalgga manttiya baa qonccissiya malaatai giiggi utis.

ha qumaa sunttay aybee bambbaree cadhdhiya maanawu shenddera maanawu maaddees yeechchai masoofiyan de'ees ha shendderaa ayba miishan maanawu danddayyo

issisan shiiqi uttida asay bantta sinttan wottido masoofiyan aybay de'ii sintta baggaara uttida heezzu bobboxaama maccaasatu qooriyan qashettida malaatan eti kaqqido woraqatay aybaa qoncciss

hagee puulattida keettay keehi lo'enne a giddon de'iya muqaaddau xumaappe kare baggaara de'iya oosoy aybee sayan zin'ida biratay awuppe yiide?

issi bitanee mittaa tokkeees a kushiyan yelaga mittei de7es guyye baggaarakka issi bitanee mittaa tokkiiddi de7ees eti unddenna mittaa giddon uttidi tokkiiddi de7oosona

issi adussa bitanee eqqidaagaa kushiyan de'iyaabay aibee qassi bootta maayidi karetta suriyaa gixxidi maxaafaa oyqqidi kiyido gaasuwaa ereetii

hashshuu gatteta yaagiya xifatee ufuuppai sippi giidaagaa bollan kaqettiis koiro laittaa ekuwaanne geluwaa gallassa yaagiya xifateekka a miyiyan sa'aa bolli de'ees.

heezzu asati kushiyaa som"uwan wottidaageetuppe oogee arssatiyaabaa milatii kushiyan saatiya oiqqidi kiisiyan kushiyaa yeddida na'aappe gidduwan xoo'ee ayssi merettide?

Cenggurssa dariissiya miishshai karettay kaqetti uttiis. A giddon cora burccaa cabatinne makisi yaagiya xuufee duge simmidi kaqetti uttiis.

Booraa goyyiya naa"u asati kaduwaa xeeraa oiqqidi urqqan mininiiqi uttidosona issoi kallo xiira de'ees etappe sinttaara issi maccaasiyaa hookka uttaasu.

wolaytta wogaa taarikiyaa maxaafay bayzzettiyo sohoy awaanee qassikka isshishaanne usuppun xeetanne usuppun tammanne usuppun maarotettaa layttan wolaitta giddon kawotida kawuwaa sunttay oonee

ha misiiliyaa bolli beettiyaabai aibee a bolaani de'iya xifatiyaayyo go'ay aybee appe bolla baggaara a dil'e ciishsha milatiyaabay de'ees sunttay ayba geetettii?

joniyaa giddon woxiyan yeggiyo miishai kumi uttiis appe garssaara sa'an de'iyaagee qassi awan bayzetii badalay daro too wolaitta giddon moe mokkenna heerati awan de'iyoona

zahaari afokaaduwaanne quma keettaa yaagiya xifatiyaappe garssaara de'iya malaatati aybee aybee? ha malaataappe garssa baggaara haattaa kushiyaa meecettiyo miishshay ayssi sa'aappe xoqqan kaqettide asay qumaa maanawu geliyo keettan udunxxee ayssi daride?

saloomara maatai qilxxi walxxi gi uttidaagaa gidduwan shuchchai sippi giidi uttiis. dembbai za7i uttiis maatai a bolli de7ees. arshshonnearggo baggai booxxi uttiis.

wolaytta sooddo goshshaanne hanabaa yootiya maxaafaa wottiyo eqota giya xuufee kaqettidaagaappe garssaara puuphulee maayuwaaanotaa bessiya miishshai kattay badalay mela uddufuna issuwaa mela tammanne isiino usuppuna mela hasi tammanne ichchashsha giya xuufeekka de'ees.

wolqqappe puulattida shuchchaappe keexettida keettaayyo muqaadaa garssaara wottido gaasoy aybee? qassi ha shuchcha keettay lo"iya diretti uttida irxxa maatan direttiyoogaa diggidi shuchchaa dirissidabai aybee?

issi pulanchcha geela7o na7iyaa ba huuphiyaa quxuuxuriyaa daddada pudenne dugee simmada uttaasu. i huuphee heezzu quxuriyaa malatidi doorettidi dadetti uttis. hayttay beettees. garssanne pude baggan huuphee adussa.

oiddu bobboxaama xaaceti issippe shiiqidi kawuwaa seeraa siraataa polissanaayyo bantta kushiyan xaafoosona hailanddee haattaara de7ees. naa77atuuphiyan kopiyai utti uttiis.

Ha nu xeelliyo sohuwan de'iya maataa giddon a gunttay de'ii? Qassi ushachcha baggaara solppoppi uttida maatay miizzau maanawu maaddiiyye hiixaa hiixxanaasse?

ashoi wolaitta giddon darotoo doosettiya quma gidikkonne ubbai meenna gaasoi aibee? barbbaree ashuwaara miyo quma. oittai daabboikka gidikkokka eta bollan gujettidi ashuwaa mizana danddayiya quma qommoti oonee oonee?

wolaytta asaa issippetettaa baaluwaa olanchcha geetettiyaa a shennaafi kebbede kootee ayssi qitattide? qassi a ayfiyan wottido manaasiriyaayyo xeeray lee'idaagaa menttidi ayssi oiqqide qassi toophphiyaa banddirai a dil"e maata meranne bica gidido gaasoy aybee?

tukkiyaa miiccida asai pittiiddidiiyye qoxxiiddi de7ii? qassikka tukkee aappun gallassan melidi sohuwaappe denddana danddayii?

biittai baanan toppu giyaagee sippi guuttiis gaxan maatai de7ees appe sinttaara xoossaa keettaa geliyo shuchchaappe oosettida dirssai de7ees abolaani xoossaa aayee maariyaami misilee beettees

ha na7iya oiqqa uttido gatimaa xeeran de7iya curqqaassi merai aibee? qassi a bollan xaafetti uttida xifatee woigii? na7ee caamma paidoi aappunee? iissi merai pulanchcheeyye puulanchcha gidennee?

santtaappe bolla baggaara ha heezzu pesttaalatu giddon beettiya liiqobai aibee qassikka etappe bolla baggaara eceriyaa marzziya milatiya xifatiyaa giddon de'iyaabai aappun eceriyaa woride?

Ceeqa keettaa sinttan birataappe oossettida shuchchay xoqqu giyo uttees. he keettaa miyyan mangguwaa mittai de'ees. a bollan suuppa bonccoti beettoosona.

xoossaa misilee shuchcha biittaa bollan merettidaagee woraaqataa bolli de7ees. appe garssaara daro xuufeti hagaadan yaagoosona. kawo xoona na7aa gaagga misiliyaa' yaagidi lo77o bonchcho iqaa bollan tooketti uttis.

goinniyo sohuwan shiiqi uttida asai qoodan gita gidikkonne eta huuphessan awai daridoogee eta sakkennee qassi sintta baggaara maccanaatu xalaalai uttido gaasoi aibee

ha misiliyaa bollan beettiya bootta saaxiniyayyo sunttay aybba geetetti ? harabay qassi a bollan eexxiya muqaaday seeriiyye seerenne?

paraa bollan uttida beni wolaitta kawuwaa saatte motoloomaayyo kushiyaa bollan de7iya toorai aibaabaa qonccissanawu de7ii? qassi paraa qooriyan qashetti uttida gonddallee aibissi maaddii?

luuxetta keettan eqqida maccaaseeyyo ayfiyan de'iyaabay aybee qassikka hagaa maxaafaa giddon luxanchchata maaddiya maxaafay de'es. giidi qoppeetii hegaappe garssa baggaara de'iya biratai aybawu gelide?

ha shuchchaappe keexettida keettaa bollan qorqqoruwaa kaqqida asay eqqidi misimaariyaa ayssi shuchchanne qassi ha shuchchaappe keexettida keettaa bollan de'iya xifatiyan de'iya na'ay guutta na'eeyye cima ase hegaappe hini baggaara kaqettida bootta suree ayssi sa'an wodhdhide

Dumma dumma kattati deosona. Hegettuppe issoy badala. Badala makkiyaa maccasiyaa haraba naa'uba kushshiyan oyqqa uttidogee aybe? Ippe guyyeeraa de'iyaa jarkkaniyaa giddon aybe de'iyay?

hissi gal77a keettaa giddon cora iqatiissippe de7oosona etappe garssa baggaara saaxinee qiiba oidiyaa giddon de7ees daro mittai issippe shiiqidaagee ogiyaa doonan kumi uttis.

Issi dembba sohuwan godassi goynniya cora attumanne macca naati beettoosona. Etappe guyye baggaara qassi heezzu biratati beettoosona. Etappe sintta baggaara dembbatidi maata maayyidi lo"iyaa maatati de'oosona.

saruwaabaa odiyaa kafiyaa masqqaliyaa bollan de'awusu. ippe garssaara toosa toophiyaa dalgga manttiya gaytotettaanne akeekuwaa xaace keetta yaagiya xifatee de'ees.

cora miizzati issippe eqqidosona. wodoruwaa qooriyan qachchida bitanee de'ees. karetta mizziyaanne zo'o miizziyaa koppuyiya wotta bitaniyaa matan haa simmidi eqqidosona. achchan kushiyaa yeggida bitaneekka karetta kootiyaa maayiutis

issi wogga dorssaa essidi bitanee maccaaseessi immiyoogau gaasoi aibee? qassi hinipaaggaara eqqida naa77u wodalla naatuppe guyye baggaara de7iya xuufiyan xaafettidaagau birshshettai kaseegaappe dummatii? xaacee koppoyiya wottidi miyyiyan eqqiis kari aissi gorddenne?

shuchchaappe ootettida keettay inttiyo puulattideeyye puulattibeenne qassi amatan de'iya dumma dumma mittati paapayee tukkee abokaadoy de'iyo heerai qawa geetettii ha deriyaayyo sunttay oonee

corau puupati issippe carkkuwaa kumidi uttidosona eta sinttan baxxaree de7ees garssa baggaara muqaadaa wottiyo iqqaa sinttan naa77u poo7uwaa qonccissiyaabaati de7oosona

naa"u asati issina ushachcha baggaara eqqidaara ishalee worqqo gidekkee qassi ippe adirssa baggaara de'iya lo"iya maccaasiya qooriyan dangguzaa qachchada naa"u asatuppe sintta baggiyaa aadhdhido gaasoi pootuwaa denttanaasse

Usuppun geela'o naati heezzati a baggaara heezzati haddirssa baggaara eqqidi naa"u azinaynne machcho gidiyaageetuppe gaxaara de'osona azinai maccaasiyo qoommidi kiisiyan kushiyaa yeeddiis.

saaminttaa giddon keehi wolqqaama katamaa yaagiya xuufee wolaytta tooddo bessiiddi de'ees. maata malatiya meray de'iyoobay ushachchaara dees. dumma dumma keettatinne issi duriya maccaasiyaanne jagiira keettay de'ees.

Naa"u bobbo xaamamu naati eqqido sohuwan eta kushiyan laappun tammu sha'u laittaa wogaabaa' yaagiya xifatee de'ees. ha xifatiyaa birshshettai ayba gaana koyide?

lokkomai joniyyaa bollan kumi uttidaagaa issi na7iyaa baizanaayyo lasttiqiyan makkawusu. i kushiyaa biradhdhiyaappe garssa baggaara de7iya malaatai inttessi qoncciyan beettii?

ha masoofiyaa bollan de7iya qumaa wottido miishshay ayssi yeechcha xalaala gidibeenne? qassi boynnay, barbbaree oyssay pilay de7iyaagaappe shukkaaree ayssi paccide samppay ayssi dumma dumma qalametun meraa maayide?

kushiyaa baqqiiddi de'iya na'aappe ya baggaara de'iya asati guppenna gaasoi aibee qassi oyddu macca naati boottaa maayidi olaitta wogaa zannaqaa qonccissiyaa maayuwaa maayidi shaashiya ayssi qacibookkona?

ushachcha baggaara eqqida na'ee qooriyan de'iya worqqay ooni immidoogee qassikka haddirssa baggaara de'iya bobbo xaama na'ay maayido dangguzay kushiyaa aybisi qaammide

wolaytta soodo yumbburshshiyaa giya xifatee issi birataa bollan kaqetti uttiis. ayyo meray salo meraakko baqqees garssa baggaara maatai de'ees a bolaankka dumma dumma xifateti de'oosona

biittaa bollan adil'e ciishsha malatiyaa haattai de'iyo biitti bawa geetettii qassi ha adil'e ciishsha malatiya biittaappe ya baggaara de'iya keran de'iya asay irxxaawan danddayidee ha adil'e malatiya teree haattay giikko meqqiis

Godaa woossiya na'ay eqqidi shuchcha giddon ha baggaara de'iya na'aappe guyyeera kallo de'ees. i jinsshiya suriyaa gixxidi bodiyaa maayyi uttiis sintta baggaara deelliyaa aattai sippi giidi aattenna

ha xaaciya kushiyan de'iya biriyaappe ushachcha baggaara de'iya woraqatay awan bayzzettii xaaciyaa huuphiyan de'iya huuphiyaa kamiyo miishshay aappun bire?

xoossaa qaalaa odiya bitanee eqqiis a sunttai abrahaama geetettees. cenggurssaa adussiya iqaa ba kushiyan oiqqidi heezzu asatuppe sinttaara de7ees.

ha booraassi naa'u gedee pinttan diidi issoy beettenna gaasoy abee goynay duge biidaagaayyo xeeray ayssi karexxidee qassi zimettaa essidi issi bitaniyaappe huuphessaara de'iya sohuwaa geliyo gaasoy aybee?

ba aadhdhido ogiyaa yaagiyoogan xaafida issi bitanee pootuwaa bollan dangguzaa maayidi uttidaagee oyddu xeetu biran bayzziyo maxaafaappe kareera ha bitanee hayqqideeyyee hayqqibeenne

issi karetta suriyaa gixxada bolla baggaara boottaa maayida maccaasiya jabanaa ba kushiyan oiqqada haattaa uyya bitaniyaassi lasttiqiyaa immaidda de7ausu. appe sintta baggaara tukkiya uyyo keettaa qonccissiya xifatee de7ees.

bambbaree shaatiya komi uttis. appe garssaara donoi, boinai, shenddera malatiyaagee issippe daaxetti uttidaagee yeechcha bollan samppan de7ees.

ha qeeri na'iyo dangguza maayada naa''u asatuppe gidduwan deyaaro tookkidaagee aawayiyye ishay qassi ippe ya baggaara de'iyaara aayyiyo gidikko huuphiyae ayssi qachchabeykke

naa77u yalaga macca naati isshippe tookettidi ishshi hiyyeesa maccaaseenne hiyyeesa bitaniyaa karen eqqidosona. gatta keettaa penggen shiiqi uttidosona.

Issi shahaara maccaasiyaa ba azinaassi o ekkiyo gallassaabaa odiya xifatiyaa oyqqassu. irzzo iqaa bollan ba sunttaa xaafaasu. cora carkkuwaa kummi uttida ufuuppati wolaytta dangguza giddon de7oosona.

Mattaa koottay sa'aan corattidi uttiis. appe sintta baggaara deree de'ees. ha deriyaappe garssaan biittaa bollani de'iyaa keettay guuttaa xiqqi giidi ba bollaani gattaa tookki uttiis.

wora eceree ayfiyaa ayssi dereqqii qassi appe ya baggaara de'iya mittai zin"idi eceriyaa deexuwaa danddayii ha baggaara ha eceriyaa bollan aappun bootta malaatati de'iyoona?

naa77u ingiriitee issippe sa7an uttiis. appe sinttaara jabanai issinna guutta issinna ordde issippe shiiqi uttidosona.ya baggaara qassi otokooreenne bashee de7ees.

shooqan maatay sippi gii uttees appe ushachchanne haddirssa baggaara maaraa oyqqida irxxabay dumma dummaa hanotan toketti uttidaagee uuttaa geetettaes

wolaytta dichchaa toho kuwaasiya citay woygiyaa xifatiyaa tookki ekki himetti qassi ha naa"u sinttaara de'iya macca naatuppe guyyeera de'iya issi macca na'ees gedee lee"ido gaasoy aybee

tukiyaa udulan a dussa udula mitaa oyqqidi caddiya bitanee sa'aa ayssi xeellii qassi ha baggaara maskkiyaa siriyan wottidi karetta suriyan gixxidi karetta kootiyaa maayidi maccaasiyo ibisi qoommidabaa milatii?

dorssaa phixxilliyaa naati issippe eqqidi durii ode eta kushiyaappe goggiyaagee cabayye haattay qassi qoriyan miicciyaadan phixxilieddi boottaanne karetta shaashiyaa qaciyoogaa aggido gaasoy aybee?

Cora upuupati issippe eqqidosona. a dil"e ciisha milatiyaagee karettai maata meray boottainne haraatikka de'oosona. appe sinttaara maatai sa'an laaletti uttiis. naa"u oidetikka a bolli eqqi uttidosona.

heezzu sohuwan shaaketti uttida bashee issoi issuwaa bollan aissi zemppite? qassi ha bashiyaappe bolla baggaara de7iya qonashee awaappe teqqanawu maaddii? maccaasai heezzai eqqido gaasoi aibee?

asai issippe shiiqqidi ogiyaa geeshshiiddi de7oosona. hegaappe garssa baggaara biittan laalettida sharaa shuchchaa ollaa giddoppe kessidi kaamee eqqidaagaa bollan caaloosona. daro geehalagati ogiyaa geeshshatettaa naaganau kiyi uttidosona.

cora bashee isshidiran shiiqaagaappe issuwaa bitanee aissi ekkii? a gediyan maasiree caammaa qashettaagee beettees shin shodi olidogiyaasoi aibee? a maayiywaayyo karettaa bollan xaafettida xuufee aiba giidanee?

ha misiliyaa bollan beettiya inkkiriitiyaayyo qooday aappune qassi inkkiriitiyaa bollan de'iya oiddu shubati maaddiyo go'ay jabana wottanaassa gidikkonne eti baynnaakko ayba qohoy gakkana danddayi

sa'an shidhaappe merettida wolaytta asaa dangguzaa qonccissiya mera malatiya pooxay ayssi hiixettide qassi guyye baggaara qeeri mittatuppe merettida dirssay sussan ayssi direttite sa'ai ayssi haatta xalaalakkiyide?

kawuwaa xoona yaagiya xuufatee a sinttaane de'ees karetta kootiyaa maayidi bootta shuraabiyaa ba kushiyan oyqqidi adil''e ciishsha malatiya meraa ba bolli hagaadan yaagetti wottiis

Kawo xoona giyo wolaita biittaa aissidaagee pootuwaa giddon ba huuphiyaa karettan qachchidi boottaa dugettaa yeeddidi adil"e ciishsha malatiya xaafuwaa giddon kawuwaa xooniyaagaa giidi kaqettiis.

issi maccaasiyaa sa7an i uttada baizziyo sohuwan santtaa baizza edda de7ausu. ippe pinttaara eqqida maccaasiyaa kushiyaa yeddada santtaa ekkausu.sa7an yeechchai kumi ootis.

teedi quma keettaa giya keettaayyo sintta baggaara eqqida asatuyyo qoodai aappunee? appe ushachcha baggaara shuchcha ogiyan di7oi biyo sohoi aissi qitattide?

issi keettaa giddon shiiqi uttida xaliyaappe gaxaara de'iya jarkkaaneti woise qassi sa'an laaletti uttida daro daro maxaafati bayzziyaaqu aappun bira kessanee

adil''e ciishsha meraa maayada bootta shuraabiyaa giddoora maayyin hombbenneeyyo o qassi ba gediyan caammaa wottada kunddanaanaidda hemettiyoogee ele gidennee i kushiyaa bollan de'iya gatimaa xeeran de'iya curqqai ayssi ceegide

saatee asa kushiyan wottiyoogaappe kare baggaara ayba go'aa immi qassi bootta iqaa bolli masqqalee de'iyaagaappe garssaara qooriyan wottiyo miishshai awan merettidaagee?

a kushiyaa gomppaa giddon kushiyaa wottiyo migidoy de'ees isippe shiiqi coratti uttidaagee puulattanaayyo gita maaddees garssa baggaara kushiyaa biradhdheti biittoosona.

Maccanaatu maayuwaa kaqqiyo miishshaa sunttai aibee ha macca na'essi kushiyan xaaxetti uttida miishshai awan oosettite bitaniyaa aifiyan de'iya xeelliyo miishshai awan bayzzettii?

oydee coretti uttidi issi diraa shiiqi uttiis gimbbiyaappe oossetteddi dirssai sintta baggaara de7ees qumaa maanau asai uttiyo sohoi keehi pulatidaagee de7ees

Issi shuchchaappe oosettida xoqqu giidi tokettidabaa bollan alttaayye yaaqooba hoteeliyaa yaagiya xifatee kaqetti wottiis. A matan shuchchaa ogee de'ees.

wolaitta heeran wogaa qonccissiya dumma dumma maayiwaa eeshshati de7oosona. hegeetuppe waannatiyaagee awugee issi bobboxaama maccaasiyaa maayidaarissi bootta shaashee huuphiyan de7ees. i aiba wogaa qonccissi?

cora asai issippe shiiqidi haattaa duuqqiiddi de'ees. eta sinttaanii sharaa giddon goozetti uttida haattay sippi gi uttiis. motori bishkkiliitee appe sintta baggaara de'ees. issi wodalla na'ay shuchcha biittaa bollan eqqiis.

wolaytta giddon de'iyaa wogaa kaassappe issuwa gidida gazziyan asay issippe shiiqidi tamaa xuugide de'ees. mittaa bollan eexxiya tamay xoqqu giidaage cora asappe sinttan beettes. asaykka appe baqattiide beettees.

baluqoy maataa miidi de'iyaagappe guyye baggaara issi luxanchchaa tuma na'ay uttiis ba qooriyan wolayttumaa qonccissiya sharibiyaa qachchidi kushiyan saatiyaa wotti uttiis

naa'u maccanaatinne issi bobbo xaama na'ai eqqiis .etappe gaxanaggaara de'iya na'iya keehi lo'okkeeyye ha na'ay ayba qooriyan qachchido curuqqaayyo malaata aybee

issi bobboxaama bitanee cenggurssaa adussiya miishshaa ba kushiyan oiqqidi wolaitta wogaa nne zannaqaa maccara gidiya asaassi oduwaa gattiiddi de7ees qassikka wolaitta telebiziiniyaabaa qonccissiya malaatai a sinttan kaqetti uttiis

goshshaa ayfiyaa giddon beettiyaabatuppe paapayay ulo giddon aybaa seeleta orddiis qassi kuttuwaa ashuwaa miyoogee ashuwaa meenna asaappe dummatettaa ai medhdhii harabay qassi ashuwaa miya qumaa qommeti oonee oonee?

issippe shiiqidi xaaciya hanotaabaa quancciissiya maayuwaa maayida atai pootuwaa denttiiddi de7oosona. ha baggaara pootuwaa denttiyo miishai xoqqu giidi uttiis. sintta baggaara diya asati dangguzaa maayi uttidosona.

cora maccaasay eqqidaagee ba kushiyan oyqqido xifatee woyggii akaafaayyo maadoy aybee shalkkee baynnan zaabbiyaa oyqqidaageeti bantta kushiyan oyqqido miisha aybee

bootta shuraabiyaa bollan masqqaliyaa wottida afi oona geetettii? appe puda baggaara de'ya naa'u masqqaleti biitta maratiya meraa bollan de'oosona. shin gidikkonne likke merettibeenna gaasoi aybe?e

ha sohuwani shuchaappe baasettida issi keettay de'ees. appe sintta bagaara banddiratinne zamaana merettida kameti beetoosona.

yoo yoo gifaataa giya xifatiya kaqqiyo man''iyan de'iya asati bantta kushiyan ayssi dumma dumma miishshata oyqqidona qassikka yooyiyo gifaataa giyaagan wolaytta wogaabaa qonccissiya dangguzay wodhdhido gaasuwan asay ayssi a xeelliiddi eqqi gide

maaraara uuttaa tokkiyoogee wolaitta giddon aiba go7aa immi? qassi cora asai daguwaa oottiyoogaadan issippe eqqidi sa7an de7iyaagaa tokkiyoonaayye shoddiyoona?

cora caammay issippe shiiqi uttiis karettay boottay qassikka adil''e ciishsha malatiya meray de'iyoobeetii ubbay issi diran doorettidi uttidaagaa sinttan issi bitanee eqqiis

wolaytta heeran de'iya woossiyo keetatuppe issuwaayyo sunttay aibee xoossaa na'aa yesuusi de'iyo gau de'oy dees giyagawu maadoy aybbee

Shuchcha ogiyaa bollan kaamee biiddi de'ees. Ha kaamiyaayyo sunttay ayba geetettii? Qassikka shuchcha ogiyaappe ya baggaara naa''u naati de'oosona. Eti oyqqidobay aybee?

dumma dumma sohotun shiiqi uttida tukkiya uyiyo jabanay awa heeran baizzettii? sintta baggaara eqqida maccaasee qoliyaa bollan de'iya meray ay malatii?

haattaa uyyo miishshay godaa bollan kaqetti uttiis. a sunttan haattay kumido iqay hailanddee pesttaliyaa giyo lee'ebaa bollan de'ees. karettaynne boottay issippe shiiqqi utis.

asai issi diran uttidi toobiyooban wolaittassi aiba laamee yaana danddayi? haafinttaara uttida bitaniyaa qooriyan qashettida wogaa maayyoi aibaa qonchcissi?